Pamufanikitso uyu ndinoona varume vaviri vakapfeka mamasiki kuratidza kuti inguva yekovhidhi vakapfeka matisheti matsvuku nemawekisutu ebhuruu vari pamusika panoratidza kuti vari kutenga zvitengeswa zviripo.

Inzvimbo inoratidza kuti chitoro chinotengesa hembe. Pane murume akabata hembe yakapfekwa nechidhori. Akapfeka muturauzi mutsvuku pamberi pake pane murume akapfeka masiki inoruvara rutema nehembe tema yakanyorwa kumberi kuine mukadzi akapfekawo masiki ine ruvara rwebhuru.

Iyi iadhaputa iri pamusoro petebhuru. Paadhaputa pane zvakaiswapo zvinoratidza kuti zviri kuchajiwa nokuti adhaputa inoratidza kuti yakatsvuka kuratidza kuti iri oni.

Iyi inzvimbo inoratidza kuti ndeyepamugwagwa ine zvibhakani zvakanyogwa. Chimwe chacho chakanyogwa kunzi Shamva, Mutoko Chitungwiza kuratidza kuti ndechekupa ma dhairekisheni kuvafambi vomumugwagwa.

Mufananidzo uyu unoratidza nzira inofamba yemakumbo. Inofamba ichigurira neparutivi rwejurahoro. Jurahoro yakavakwa nezvitinha ikaiswa simbi pakati. Panoratidza kuti panechigaro chiri pakona ye jurahoro. Pasi panzira inofambiwa napo pane maruva anoratidza kuti ndeejakaranda.

Pamufananidzo watirikuona pane muti wemumango une mango dziripo dzichiri mumuti dzichiri girinhi asi pasi pawo pane dzimwe dzakadonha pasi dzinoratidza kuti dzakaibva nekuda kweruvara rweyero. Pane matombo maviri aripo anoratidza kuti ndeekugarira.

Apa pamufananidzo uyu pane nzvimbo yakawakwa imba yakavharwa nesikirini bha yakaiswa dhoo rezengi. Parutivi pacho pane shedhi hombe yakawakwa kozoita chikwangwani chiripo chakamiswa asi chisingaonekwi kuti chakanyorwa kunzi kudii

Mufanikiso uyu unoratidza mugwagwa. Panobudikira bvute remunhu anoratidza kuti anotora mupikicha. Pasaidhi pemugwagwa pane jura woro ine reza waya. Kumberi uko kunoratidza kuti Kune miti isina mashizha. Kumberi kwayo Kune motikari dziriko.

Aya madora akabikwa zvakanaka ano apetaiza nechigaba che sipayisi chokuwedzera kuti kana wodya wonyatsokusanganisa.

Pamufanikiso uyu panoratidza kuti vatsigiri vevatambi venhabvu vari kufara chaizvo. Umwe wachona akapfeka chipfeko chine ruvara rutsvuku negweyero akasungirira muhuro. Umwe akasimudza purakadhi rakanyorwa kuti 'Let us bring the trophy home'

Pamufanikiso uyu tinoona paine moto unopfuta unoratidza kuti urikubva parambi riri mukati memba asi richirhifurekita kuratidza kuti pasi pacho pane mvura kana kuti ifuroo inopenya .

Mufanikiso uyu tinooona pane chidhori chakapfekedzwa rokwe rakanaka chose. Chakapakatira hendi bhegi. Pamadziro pakaturikwa mabhegi anoratidza kuti ndookutengeswa anenge asonwa ipapo.

Iyi inzvimbo yakachengetedzwa ine durawall. Nemiti yakadyarwa yakanaka , ineruzhowa gwesimbi gwakavakwa zvakanaka gwakapa protection yakakwana nesora riri kumera relawn.

Ikadhibhokisi romutengesi rinoratidza kuti nderavhenda nokuti rakadhivhaidhiwa nepakati rimwe divi rine madora rimwe divi rine matemba akatopimiwa mukapu anoratidza kuti ndewokutengesa, negaba retomato sosi riri pamwechete nezvimwe kuratidza kuti zvese zvitengeswa.

Pamufanikiso uyu pane vatambi vebhora remaoko re vakadzi 're net ball' rinoratidzwa nekuda kwe musikana akapfeka 'uniform' chibhibhi che pink chakanyorwa kuti GK akamakwa nemusikana mumwe akapfeka 'uniform' ine ruvara rwe girinhi neyero.

Iyi inzvimbo yebasa inoratidza kuti parikushandwa. Vashandi vari pamusoro pemadanho vachiratidza kuti ndeve Construction Compony. Pane mushandi akapfeka wekisutu yebhuruu ne ngowani neherometi yeyero vamwe varipamusoro vane maherometi.

Pamufanikiso uyu panoratidza vanhu vakamira parutivi rwomugwagwa. Vakamira kumashure kwavo kune takishopu iriko. Ivo vakamira vachiratidza kuti vanhu vakamirira bhazi kana kuti motikari.

Iyi inzvimbo yomusika inoratidzwa nematebhuru aripo akaiswa zvinhu pamusoro. Pane makatoni emadhiringi ari pamusoro pematebhuru. Pane vakadzi vari kufamba vari mumugwagwa vachipfuura nepamusika.

Mufanikiso uyu pane vamhanyi vechikadzi. Vanoratidza kuti varikumhanya varimu tireki. Mugiraundi munoratidza vamwe vakamira , akapfeka hembe tsvuku uyo arikukona neumwe wakakotama. Padyo nevari kumhanya panoratidza kuti pane bhora riripo re tenesi bhora

Apa pane muti, panemuriwo wakadyarwa pedyo nomuti. Muriwo wakasvibirira uneruvara rwegirinhi. Wakachengetedzwa newaya iripo. Muriwo uyu uri pamba.

Iyi inzvimbo yemudhorobha inoratidzwa nebhiridhingi yakanyorwa kuti SummerCity Mall, pakaiswa chikwangwanizve chakati Kirimoni, pane varume varikufamba vachipinda mukati mebhiridhingi.

Ava vatambi venhabvu varimumufanekedzo uyu vakapfeka majezi egirini ane yero. Vakapfeka masokisi mumakumbo vamwe vakapfeka machena vamwe vakapfeka egirinhi vamwe ebhuruu. Vanemashutazizve akasiyana ruvara.

Pamufanikiso uyu pane bhuku rakavhurwa pa peji. Panoratidza kuti pakanyorwa. Rinoratidza kuti bhuku iri idhayari.